Omamanya gopaunshitwe. Omamanya ngoka to vulu oku adha unene komahala ngaashi mombuga moka mu li mwa kukuta unene, nohaga adhika unene mpoka pwa kukuta po kapu na lela iinima oyindji. Otoga adha ngaa kombinga yombuga nenge kehala hono ku li kwa kukuta.

Oshinamwenyo shono hatu ithana tatu ti onduli hashi adhika unene miilongo yaAfrika. Oshinamwenyo shino oshina uukwatya wi ilile shina othingo onde nomagulu omale. Ohashi li nee tashi kutha pombanda yomiti shaashi othingo yasho otayi vulu okunana omafo nga geli pombanda.

Ndjino opipe. Opipe tayi tekele iimeno mbyono yili ya kunwa moshikunino. Opipe ohayi tsuwa nee uumbululu mbono uushona opo yi vulu oku kala omeya taga ziya goga tekele iimeno una ethimbo omvula inayi loka.

Okambakumbaku hono to vulu okulongitha uuna wuna oshikunino yuna to longo iinima yoye nenge wuna oshikunino. To pululapo tango opo wukune shono to kunupo.